Omusaadha omuzanhi ogh'ebikonde nh'okusamba ebigere. Ali kwegezesamu bwakuba emipiira egy'emotoka gyasibye aghalala, bwagikuba ebikonde. Ayambaile engaito edhili mu langi eya kasayisayi nh'empale empanvu eya bululu nh'akatisati akali mu langi endheruyeru. Gilavusi dhili mu langi ya bulululu. Nh'emipiira egiri mu langi endirugavu.

Abasaadha bali babiri nho mu Kayla mulala nga omukyala abedhye omwaana omuto abasaadha ababiri oghundhi ayemereire emugongo egho mukyala nga oghundhi atyaime ku lyato bali kuseyeya ku maadhi agemye nhe enkasi. Mu maiso ago musaadha oghundhi nho mu Kayla, eyemereire yo amato.

Onho ghuzi mungi gyebakozesa okolamu engoye, nga aligho ogha kasayisaayi, kisitakasitaka, nh'enderu. Ghuzi onho mungi enho.

Ekibira nga kiri mu kiiko ekyo lusozi, nga olusozi luri ghangulu era nga luliku emiti emitaagataaga, ekibira kino kizikirivu, nga kiri mu langi eya kiragala.

Emikono gy'omuntu nga ali kupima, ekiraga nga mutunzi gha kyalani. Nga agemye olugoye lwali kupimaku. Kumbali okw'omukono ogundhi, ghaligho ekyalani.

Abaana abo bughala nga bava maadhi betise obudomolo ku mitwe gyaibwe ...bali kuninanina. Mu maiso gaibwe ghaliyo obwana bubiri obuto obwemereire kumbali kwa kajira. Mumbali mwa bamu ensolo erimu langi eya kiragala

Endhuki enhingi nga dhili ku kisasala kyadho ekili mu langi eya kyenvu nh'eya kisiitakasiitaka, endhuki dhili mu langi endhirugavu nhi kyenvu. Endhuki dhinho ekisasala kyedhitelekamu omudhenene oba kyedhibiikilamu amagi gaadho.

Amabale oba endhazi edha mabale amanhene nga ku mabale ghano bwe ghetegereza emberi eriyo abasaadha batyaime ku lwazi olundhi nga mumbali mwa abasaadha abo bwe ghetegereza eriyo omuntu atyaime ku mbalasi eri mu sengenge.

Enhumba eliku amaduuka oba eidhuka lyebatundilaku engoye edhambalwa abantu oba abakyala. Omuzigo ogundi ku nhumba eyo kuliku obupandhe obulaga nga bafanhikizawo esente, okuva ku masimu nhi ku bintu ebindhi. Wapakingibwawo epikipiki. Mu maiso ag'ekizimbe ekyo ghaliwo akati akali mu langi eya kiragala.

Omukyala magulukyerupe, nga ali nh'omwana omuto ogh'obughala. Omukyala ayambaile empale empanvu endhuzifu ku bivu. Alina akasawo kabeese. Omukyala ali kuba omwana oba ali kuweweta omwana akaama mu matu. Omwana musanhufu ali nhi kyagemye ku mukono.

Abantu nga bakungainhe ghalala balikuba engoma abandhi bali saadha amabuga nkanhi ensasi, oghundhi yesibye ekisense ali kukinha ghaligho abaana abato abandhi nga batyaime ghansi abandhi betwise emikonho ku mitwe.

Emotoka empavu ye twanhazaku magulu kumi nga eriku ekintu ekye tolovu einhuma ghayo yerikuvuga nhi dhino edhitambuza amafuta oba amaadhi eriyo mulangi endheru erina emipira emingi nga gheri ghaligho obupandhe ghangulu ghayo ghabitagho eghaya edha masanhalaze.

Abaisuka nga bali kulumuka baghanike emikono mwi banga bali ku sanhuka bali kulumukila mu kisaghe ekili laga nga ettimu yaibwe eghangwire oba etebye egoolo bali kulumuka nga basanhufu bazibu! Bambaire engoye edhiri mu langi edhendhaghulo. Mumbali ghaibwe ere eriyo emiti nhe egoolo eriyo.

Eikunganhiro elya amammotoka amangi, agatambuza abantu nga gali mu langi endheru, nh'endhilugavu. Mammotoka ganho twaganazaaku kamunye nga mulimu abantu abali kutambula, abandhi nga bali embali eli ekizimbe ekyeyirikaku gainago.

Enguudo enhingi inho enzimbe matiribona nga dha kolansi, ghaligho edhibita ghansi edhindhi dhabita ghangulu, edhetoloola, edhiila einhuma n'edhigya mu maiso. Ku nguudo okwo bweghetegereza kuliku obummotoka oba emmotoka enhingi edhili kubitamu.

Omukonho ogwo muntu nga alaga okuba nti nhi banho aba lwanhilila obulamu obwa bantu nkanhi abasagho. agemye aka kokolo ako ku munhwa, yagema akooma keba kozesa oba aka bamba oku ghuliliza entunhunsi edho muntu yayambala gilavusi mu mukonho.

Empiiya nkanhi esente dh'eighanga lya Uganda. Nga dhili mu miwendo edh'endhaghulo. Waliwo ak'enkumi eitanu, ghabagho ak'emitwalo ebiri, ak'olukumi, nh'akomutwalo. Empiiya dhino badhikozesa mu kugula oba mu kufanhisamu ebintu ebyetagisa okozesebwa ewaka, nhi mukwambala nhi mu ntambula.

Endhuki eli mu langi eya kasayisayi n'eyakisiitakasiitaka nga eidhye ku kimuli ekitali tegelekaka kala ekilimu. Eli kukinhunhamu omudhenhenhe etwale, omudhenhenhe gwetukozesa okunhwa gwatughonya olukololo, omusuudha, alusa baguwa n'abaana abato, bakolamu silapu n'eidhagala elindhi.

Elyato liri kuseyeya ku maadhi, liri mu langi eya bululu, n'eyakasayisayi, lyabaaku abantu babiri abalityaimeku, lyabaku ni bendera ey'eighanga lya Uganda. Nga liriku obuntu obundhi obuli mu langi eya kilagalalagala, ne ya kasayisayi. Lyabaaku akaguli ghangulu eizimbe lyaku.

Ekigege. Nga kirina amabalabala, amairugavu, na gakisitaka sitaka na ga kyenvu nga kiri ghano bakigemye kiri kwi lobo ghuzi whekiri ali mu langi eyakyenvu ghabaagho nakati akeilobo.

Omusagho nga ali kugezaku okulwanhilila obulamu obwo muntu nga ali kumukuba empiso ku kibega ayambaire gilavuusi, yagema empiso eri mu langi endheru, ayambaire olugoye olweru nga gwali kuba empiso ayambaire olugoye lwirugavu.

Embidhi ey'omunsiko ng'efukamiiza ebigere bibiri eby'emberi. Embidhi elina omunhwa omughanvu. Nh'amaino abiri amaghanvu agafulumayo mu kanhwa. Eli kulya ku itaka, eli mu langi endhirugavu nh'eya kisitaka.

Amaato nga gemeleile kumbali okw'ennhandha, nga bagasibye obutaseyeya ku nnhandha nga kumbali ku lubalama ghaliyo abantu abaligho. Abantu banho bali banha abandhi bemeleile oghundhi afukamiire ku itaka ghaligho nh'obusubi obuli mu langi eya kilagala. Bwe ghtegerza mu maadhi agali mu langi eya bululu mulimu akazinga kwa baamu nh'e lyato elili mu langi endheru eliyo.

Eirike nga li tyaime lya sigika olukokola lwa lyo kwi taaka, eirike lili mu langi endhirugavu nga liliina ekintu ekili mu langi eya kilagala kye ligemye mumukono lili mu nsiko eri mu langi eya kilagala. Eirike lino lifanana oti muntu mufesi.

Abakyala babiri, nga oghundhi yesigike ku mudala ogw'enhanha. Oghundi atyaime ku ghansi ku mudala ogw'enhanha ghaligho no mwana omuto akubye omukyala atyaime omugongo. Ghainuma gh'omukyala atyaime ghaligho ekifananyo ekilanga abembe. Ku mudaala oguli ghomukazi atyaime, ghaligho kabegi n'enhanha.

Eisomero nga liri kuzimbibwa buzimbibwe elya kalina eliri mu langi eya kisitakasitaka. Einhuma ghalyo eliyo emiti egiliyo egiri mu langi eya kiragala. Ekizimbe kino eky'eisomero kikaali selekebwa kilina embaawo ghangulu.

Omusaadha nho mwaana nga omwaana agemye ekyuma ekikubba ebifananhi, omusaadha alina akakomo ku mukonho. Omusaadha magulu kyerupe aye omwaana mwirugavu.

Obuyumba obw'eisubi obwa lawunda oba obwa saako nga buzimbe bulungi buyoyote buli bubili nga ak'okusatu tikali boneka bulungi. Buno obuyumba obubili emilyango migule nga babuzimba bulungi babugha nh'empango oba ebikondho kumbali nga babwetoloiza, einhuma eliyo ekibila nh'oluya balutaamu obusubi obuli mu langi eya kisitakasitaka nhe ya kilagalalagala.

Omukono ogwa eirike nga lili mu langi endhirugavu nga gu ghanike omukono ekilaga nga guli oti guli saaba buyambi, guli mu nsiko eri mu langi eya kilagala. Eirike lino tulikozesa nga ekyo bulambuzi.

Ebizimbe ebighanvu einho matilibonha nga bya zimbibwa mu langi edhendhaghulo nga ekizimbe ekindhi kye mereire ku emotoka kungulu kwa kyo edindhi dha yemerela ghansi enhingi nga mulimu emiti edhili mulangi eya kilagala.

Abakazi basatu nga balikutambula akajira akatonho akabita munsiko nga abakazi ababiri bambeire ekyikyala bambeire egomesi basiba nhebitambi oba ekisibiro munkende dhabwe omukyaala oghanhuma alinha omwaana omuto yatere kwiibega oghaghagati onho oghokusatu ayambere olugoye olulimulangyi eyabululu yabekera nansagho kubega

Ekintu ekyefanhaniliza engege nga ngeme mu ndobo nga bagighubye. Ghekiri ghaliwo ekyuma ekiri mu langi endirugavu. Ekigege kino kili mu langi dhe ndhaghulo. Mulimu endheruyeru, endirugavu, kasayisayi nhi kyenvu.

Enkembo eri mu langi endheruyeru nh'eya kisitakasitaka. Nga etyaime mu busubi obuli mu langi eya kiragalalagala. Gheli elaga nga eliwo nhi yinayo etendhwike mu busubi omwo. Enkembo enho mu maiso gayo ndhirugavu. Bwo gyetegereza yefanhanhilizaamu nhe fesi ey'omuntu.

Ebyagi biri bibiri bisereke nha isubi nga babizimbiraku emiti kumbali babityamiza ku mabale. Ekyagi kinho ekindhi ghaligho enkoto engoli eri mu langi emyufu. Einhuma ghe ebyagi eriyo enhumba nhe miti egimulike ebimulimuli ebya kasayisayi, omuti gulinha amakoola aga kilagala. Ebyagi tubiterekamu emere gye tukunguire okuva mu nhimiro nga ekaze bulungi.

Omukyala ayemeraire ghenkota edh'amatooke, nkota dhiri isatu dhiri mu langi eyakiragala. Asibye ekitambaala ku mutwe yazimga emikono emigongo. Ayambaire gomesi. Amatooke to gakozesa nga emere eghakamubali mwe oba einuma ghe, eriyo emidhaala egy'enhanha nhebintu ebindhi, eriyo n'abantu abemeraireyo abandhi batyaime.

Emmotoka esomba eitaka nh'amabaale nga eli mu langi eya kilagala, nga esitwiike einhuma eli kuyugha eitaka. Mu maiso gayo ghaligho etulakita esima eitaka, elinha embago mu maiso. Eli mu langi eya kyenvu. Elina emipiira egy'ekyuma enho yetwanazaaku katapila.

Mabale amakole musumiti nho mukyanga nhe nkokoto nga gali kumaadhi bagakozesa okutindha oluguudho abaantu kwebatambulira nhokusiba ebintu ebindhi ghegali ghaligho amaadhi mabale gali mulangi eya kisitaka

Olughu olwe kisolo nga lunhirivu bulungi luli mulangi edhendha ghulo mulangi endheru nhe ya kisitaka nga obuviri ku lughu olwo bwa ghagati babusitwire nga bwe merevu bulungi.

Ekifo ekili n'omusalaba ghangulu bakizimbisa byuma, ekifo kinho bwokyetegereza lili oti isinzizo, abantu ghe baidha okusaka musengwa katonda nh'okumwebaza olw'ebyo by'aidye nga abakolera. Mumbali omw'ekifo ekyo mulimu emiti egili mu langi eya kilagala. Ekifo kiyoyote bulungi era kinhilivu kyesimisa

Elyato nkanhi meeri elya kalina, elyetiika ebintu ebingi, nga lili mu langi ya bululu nh'endheru. Lili kuseeyeya ku maadhi agali mu langi eya bululu. Mumbali omw'elyato eliyo ebizimbe ebili mu langi endheru. Nh'ewaaya edh'amasanhalaze nkanhi emiti egy'amasanhalaze.

Abakyala abangi nga bali kulima oba bali kutema eitaka nga abandhi bemereire abandhi balikuyugha amaadhi mu dhulamu. Ghaligho ebidhomolo mumbali mwa we mulimu etanhulu mwabamu nhe kizimbe ekye nhumba eya mabati ate nga ya matafali. Esaidhi eyindhi eriyo omusaadha ayambaire ovolo eya bululu.

Abakyala abanamawanga nga basanhufu inho nga abakyala abandhi babeese abaana ku migongo balina ebikomo nkani ebinhere munkoto dhabwe ebiri mu langi edh'endhaghulo. Ebikomo ebindhi oba ebinhere nh'emidhaliso basibye ku mitwe nga basanhufu inho.

Ente eyamabalabala nga erinha kitambala mubweni, erina amayiga amaghanvu, ente enho eraga nga mugongo omukulu ghegwemerere ghaligho obusuubi obulimulangyi eyakyiragala ere'inhuma ghagwo eriyo ekyibira ekyiriyo

Abasaadha nga bali kuzanha omupiira ogw'amaani gwe banhazaku ogwa Rugby. Nga oghundhi agemye mwine mu nkendhe nga bali gezaaku kulwanira omupiira ogwo. Bambaile engoye edhirimu langi edh'endhaghulo nga bali mu ngaito.

omwala ogutambuza amaadhi nga amaadhi gana mangi era magubu mumbali okwomwala okwo kuliku eisubi eri mu langi yakiragala, kwabaku n'amyumba, ne bigogo, n'emiti. mayumba ga matafaali, ghabagho ni tooyi.

Akatale akazimbe ak'amabaati. Nga kalimu emidaala egitunda emere nh'eiva ebya buli idho. Nga emidaala egindhi mizingegyaku oba misibe gyaku. Egindhi giliku benhegyo nga ghaligho nh'ambuleela. Mulimu abantu abali kutambula, nga abandhi bemeleire, abandhi batyaime.

Empongo enhingi nga dhe mereire mu nsiko nga ghe dhemereire, ghalaga nga bayokyagho oluyila kuba nga emiti egiligho dhonadhona ti dhaya dhilaga nga mikalu, eisubi lya kasebuka empongo ye dhili kulya dhili mu langi eyendhaghulo mulimu endhirugavu nhe dha kisitaka sitaka dhilinha amayiiga amaghanvu ku mitwe.

Kabaka wa Buganda. Mu maiso ge waliwo katikiro we nkanhi omugalagala, yakozesa okumukikilira ghaba nga yetaaze okugya. Mumbali mulimu omumbowa nga ayambaile ekanzu, yesiba nh'omugaire. Einhuma eliyo omudhaasi ayemeleire.

Ekighuka nga kidhye ku kimuli kununha omu dhenene ekimuli ekili mu langi endheru yeru nhi kipapali papali ekighuka kuliku obuviri obweru yeru era nga kili mu langi endhirugavu.

Omuntu ngalimumadhi alikutega obutimba nga'gemye akatimba akaliku ekyintu ekyiri mulangyi eyabululu omuntu oyo tayambere alibonekaku kutandikira kukyifuba, mikonho nhamutwe. Kumbali okwamadhi kuliku agabale akalimulangyi endhulugavuirugavu amadhi galimulangyi eyakyisitaka

Obuti busiiribwa kumbali ghobwetegereza bulaga nga maloobo ga tereibwa mu maadhi ghangulu ghano bwo liningirila ghe babuteire bibagho, ghansi eriyo amaadhi agaliyo. Ebibigho biri mu langi eya kisitaka sitaka.

Abasaadha nga bali kuzanha omupiira. Oghundhi ayambaile akafulano akali mu langi eya bululu, nh'empale eri mu langi eya kasayisayi. Nga oghundhi ayambaile empale nh'akatisati akali mu langi endirugavu. Mumbali mwabwe mulimu obuti oba emiti egiri mu langi eya kiragala nh'eya kyenvu.

Emikonho egyo muntu kageise ebikumu bibiri abisadha ali oti ali kuta ghuzi mu mpiso ali aghali ekyalanhi kinho ekilongose kyamu ekitunga emidhoozi, kilinha obupiso obungi. Omuntu onho ayambeire olugoye olweru nhe ekyalanhi kili mu langi endheru.

Omusaadha nga ali kutunga ekyalani, nga atyaime era alaga oti musanfu, ku mulimo gwali kukola. Agwenhuminkirizaamu, ayambaire ebidiko, ne sati ey'emikono emighanvu. Mumbali mwe mulimu ebaafu eri mu langi eya kasayisayi nga n'eyindhi egityaimemu mundha eri mu langi eya bulu ogh'oludhiludhi.